um A wannan hoton idan muka duba zamu ga um uwar gida ce, matar gida take wato ainihin shirya abinci cikin fara'a, cikin annashuwa, cikin jin daɗi. um A wannan yanayi da take, idan muka duba zamuga ga um tukunya nan a gaban ta da murhu ta aza wato ainihin abinci, um ta juyo tana annashuwa, tana fara'a tana murmushi. Alamu dai ya nuna cewa tana cikin jin daɗi a wannan yanayi da take, kum irin wannan yanayi zai nuna zata tsaya ta tsara abincin nan yayi daɗi ga mutane, kuma suji daɗin sa don wato ainihin su moree wannan girki. Toh, akwai abinda ya faranta mata rai a wannan um yanayi da take ciki, toh za tayi wato ainihin abinci cikin jin daɗi yadda mutane za su ci wannan abincin, kuma su ji wato ainihin daɗin sa

A idan mukayi la’akari da wannan hoton zamuga amfanin gona wabda aka ɗibo aka sa a cikin Kwando wana yake matas sun kewayeshi suna kwanɗewa a cikin wannan taswiran zamu fahinci cewa wannan abunda acciki gona ne wanda aka ɗebo wanda anfara kwanɗeshidomin a ɗebe abinda keda amfani nashi wannan kwayan abun. Sannan kwalfassa kuma za’a zubadda itta domin ba wani amfani za’ayi da itta ba, kawai dai ana buƙatar shi wannan abun na amfanin. Wato wa ‘yan’ nan ƙolon kila ya kasance kila Kaman ace irrin su zaitun ko kwakwa ko kuma wani nau’in dai na gona daeboi wanda aka fitar, akeson ayi amfani dashi ta hanyan da za’a sami mai akeson ayi amfani da wannan. So wannan shine dai gayinan an riga an ɗeboshi gayinan mata suna kwanɗasai suka kwanbɗeshi Susana kwarai a cikin Kwando saura kuma sais u wato ai nihin yaddashi.

Yanda ake tace man da aka ɗebo daga kwakwa. Idan muka luu la’akari da wannan hoton za mu ga yanda ake tace kindirmo na abin da za a fitar da manja da shiya. Wannan tasawirar za mu duba mu ga yadda ita wannan mata take motsa shi wannan kindirmo sannan tana anhwani da abin da aka tacewa domin a hitad da wanda an na ƙwarai a hitad da tuƙa wanda yake ita ba a buƙatar anhwani da ita. Idan muka duba zamu ga ga yadda take tace shi wannan kindirmon gaya nan tana sa tuƙa tai a wancan bokoti sannan kuma tana wato ainihin anhwani da abin tacewa wadda zamu iya ce ma rariya ko kuma mu ce mai kwando na tacewa domin a hitar da wanda an na ƙwarai a bar wanda ba na ƙwarai ba, wannan kenan. Ga wannan kindirmon nan kuna gani sannan kuma ga tuƙar da aka tace can.

A wannan tasawirar idan mun duba za mu ga wato ainihin manomi ya cimma abin da yaka buƙata na wato ainahin tono abin da ya shuka. Ga ya nan in mun ka diba wannan hoton za mu gan shi gaya nan ɗauke da doya. Wannan doya wadda ya shuka ta yayyi nomanta ya ɗebe mata ciyawa ya gyara ta gashi kuma yanzu ya fara ɗiban anhwanin noman. Ga doya nan ya tono gata nan ya riƙe da hannun kuma amfanin gonan ta yi kyawu don saboda gata nan doya ta gudda babba in mun ka duba, ka ga ya ci amfanin gonan don saboda gaya nan ya ciro ta. Ka ga yanzu irin wannan idan ya sake tono kuma zai sake tono fiye da makamanci da wannan. Wannan amfanin noman Kenan kuma noman ya yi kyawu sosai don saboda abin da ya tono yana da matuƙar girma abu ne kuma wanda zai ƙwato ainihin riƙe kan sa da kuma iyalan sa baki ɗaya.

A wannan tasawira idan mun duba za mu ga manomi ya girbe abin da ya shuka na noma. Gaya nan ya kai ga cira amfanin gonan ya ɗebo he ya sa cikin jikka gaya nan ya kama hanya`zai hita da shiyya ko dai zai kai gida ko kuma ya kai kasuwa koko ya ɗebe shi ya hitar da shi daga wannan gona ya kai shi ya tsara shi inda yakkamata, daman yana daga cikin amfanin gona wanda anka cire a hitad da shi a wannan gona a kai go a kai gida ko kuma a kai kasuwa a saisuwa. Toh amfanin gonan ga ainihin idan mun ka duba a wannan tasawirar za mu ga ya ɗebo amfanin gona ya kawo cikin jikka ya hito da shiya gaya nan zai kai wato ainihin ya kaishi inda yakkamata ya kai domin ya amfana da shiya, ya amfana da noman da ya yi don wato ainihin ya ci moriyar sa. Wannan kenan gaya nan in mun duba, ya kama hanya zai hita da abin noma ahh amfanin gona wanda ya riga ya noma ya hito da shiyya.

A wannan tasawira idan mun duba za mu ga yanda ake kamun kihi a cikin tabki wato na laka, toh idan mun duba wannan shi ake ce ma lalabe da Hausan mu. Lalabe ne wanda mutum zai yi kamun kihi ba tare da koma ba ko gura ko kuma kalli ko wani abu makamanci na kamun kifi. Wannan ana kiran shi lalabe mutum zai taho ya shiga ruwa ya aje kwanon sa wanda zai kaɗa kihi koda ya kama bayan sa koko ya ɗaure wato ainihin wurin tsakihin. Zai taho inda ad da ruwa ‘yan kaɗan wurin da basu da yawa sannan inda ad da ɗan laka-laka ya taho ya duƙa yana sa hannuwan sa yana ɗan daddahwawa yana ɗan daddahwawa. Saboda gurɓcewar ruwa kihi yak an shiga ya ɗan lahe amin ruwa su kwanta ya tahi saboda ya ji ana motsi. Toh mutum zai taho bakin gaɓa ta ruwa inda babu ruwa da yawa sai ya taho ya sa hannuwa nai yana daddahwawa yana daddahwawa yana lalabawa da ya ji matsin kihi sai ya yi maza-maza ya damƙe shi in ya damƙe shi sai ya ɗago shi sama ya sa shi cikin kwano ne ko kuma cikin gora tai. Wannan shi ake kira da lalibe idan mun duba gahi nan wannan mutumin ya yo lalabe ya kamo kundume ga hi nan ya ɗaga shi sama wannan kenan.

A wannan tasawira idan mun duba za mu ga yadda ake girbe masara. A wannan hoto idan mun yi la’akari za mu ga ga mutane nan manoma mata da maza sun taho don girbi, wato ainihin masara wadda suka riga sun ka shukka wadda ta riga ta kai munzalin da za a ɗebe ta a kai gida a yi tuwo ko kuma a kai a sarrafa ta ko kuma a kai ta kasuwa a saisuwa da sauran makamantan abubuwa wanda ake yi da ita. Idan mun yi la’akari a wannan gurin za mu ga ga manoma nan sun taho da buhuhuwa koko na ce jikka gaya nan suna kwanɗe masara wadda anka riga anka ɓarshe daga gindin ta. Toh na hwarko dai gashi nan bayan an kawo ta ana kwanɗe ta ana ɗebe mata ainihin gashin da aggare ta da sauran kwalfat ta ana kwaɗa ta wato ainihin cikin buhuhuwa. Wannan itace masara wadda aka riga anka girbe daman in an ɗebo ta za a kwanɗe ta, idan aka kwanɗe ta a ɗebe mata wannan haki ko kuma wannan kwalhwa da take lulluɓe da ita sai a sa ainihin ita masarar a cikin buhuhuwa.

Yadda ake girbin Dankali na hausa, shi ne mutum zai zo da hauyarsa ko ya taho da kwasa, in ya taho da kwasa tai sai ya hau kan huɗa ko kuma abinda da muke cema kwiwa ta dankali, in ya zo ze sa huda tsakiyar kahahu nai, ma’ana zai ta gaba kenen, sai ya tona gefe na dama ya sake ya tona gehe na hagu, ma’ana sai ya kwashe ƙasa ta dama ya kwashe ƙasa ta hagu saboda ba a tonawa sama, in anka tona sama to ana iya sare ainihin shi dankalin, to ana tonawa gehe nan dama a sake tona gehe na hagu har a kai tsakiya sai a cire ainihin dankali wanda a cikin wannan wurin, sai a sa cikin buhu amma galibi sai ka hwra yaye haƙin shi kunan dankalin da a saman huɗa, in ka cire ka kakkatse sai ka biyo da wato ainihin tonewa, daga nan kuma sai ka ɗebe mai ƙasa wadda aga jikin shi sai ka kada cikin buhunka ko kuma cikin kwanon da ka zo da shi don sa ainihin dankalin.

Idan mun duba a wannan taswira za mu ga yadda ake girbin ainihin dankali koko dankalin da anka riga anka girbe gayinan ana sahi cikin buhuhuwa. A wannan tasawira za mu ga manoma ga su nan suna sa dankali wanda sunka noma, wanda sunka yi noman sa aka cire mai ciyawa, bayan an cire mai ciyawa anka ainihin sa mai magungunna da taki don kar ya lalace. Daga baya kuma bayan ya yi gaya nan an zo an tone ana wato ainahin sa shi cikin buhuhuwa. Idan mun ka yi la’akari za mu ga gahe nan suna sa shi cikin buhuhuwa kuma dankalin ya yi matuƙar kyawu. Gahe nan ana ɗuɗɗura shi cikin buhuhuwa an riga an heɗe mai sansani don an tone shi daga ƙasa an cire sansani, yanzu ainihin shi dankalin shine ake sawa a cikin buhuhuwa saboda ya kai lokacin da ya kamata a cire shi don gashi nan ya girma idan munka duba a wannan tasawira, gaya nan manoma suna ta cika wato ainihin su da shi wannan dankali.

Ah a wannan tasawira idan mun duba za mu ga mata ne a zaune gehen gona wa’inda suna ƙara taimaka ma manoma akan noman da suka yi, ta hanyar yi masu abinci da kuma taimaka masu da gyaggyara wasu abubuwa wa’inda suna buƙata yayin da suke noma. Toh wannan in mun duba za mu yi la’akari da ga ainihin mata nan zaune wa’inda su aikin su shine su yi abinci ga wato ainihin go mai gona koko wa’inda ke gona domin su zo su ci su samu ƙarfin yin aiki na wannan noman da suka yi. Idan mun ka duba za mu ga ga wata mata nan da wata zaune kusa gare ta ah tana riƙe da tsintsiya ga tukwanen yinabinci can in mun ka duba da kyau ga wani murhu can ma muna gani wanda ake yin girki da shi don wato ainihin manoma su ci abinci. Wa’innan sun kasance kamar mataimaka ne kawai wato ainihin gona wanda ake aiki a cikin sa domin manoma su samu abincin da suka ci su ji ƙarfin yin aiki.

Ah a wannan tasawira idan mun duba za mu ga ciyawa ce wadda ta saƙe wuri ta yi hure mai ban sha’awa mai wato ainihin kore da kuma ainihin ruwan ɗorawa na hure wanda gaya nan ya fito a cikin ta. Wannan ciyawat saboda ta ji daɗin wuri ne sannan kuma ta yi kyawu ta yi lillibo shiyasa gaya nan ta sake wuri, irin wannan yakan biyo bayan ruwa da tas samu isasshe da kuma wato ainihin taki da kulawa ta musamman shi yassa ta yi wanga lillibo ta yi kyawu wato ainihin taggame ko’ina. Wannan itace wato ainihin ciyawar sannan ga wato ainihin huren ta nan in mun duba za mu ga ya hito ta hwara zaƙe wuri. Zuwa gaba a ga ko’ina ta saƙe irin wannan hure saboda jin daɗi da ta yi na wannan wuri da kuma kyawu da ta samu. Yanzu idan ka yi la’akari za ka ga duk gaba ɗaya ko ina ta saƙe wuri, gaya nan ta saƙe wurin ga baki ɗaya.

yanda ake turkude hakukuwa ko kuma bawa domin samun abun noma mai kyawu shine mutn zai zo da kwasassa ko kuma auya idan yazo da auya sai ya yayi noma ma’ana saya dunga debo kasa yana zubawa saman hakin da ya fado a kasa zaiyi amfani da kwasa saiya rufeshi idan ya rufeshi wannan hakin in akai ruwan sama zai rube zaiyi ko kuma indai aka riga a kasa mai kasa zai rube sai ya karama wannan kasan taki taki ya kasan ce idan akai noma gareta za’a samu amfanin noma mai kyawo kuma irrin da aka shuka na wannan amfanin gonan zai ya ya mai kyawo domin a girba haka zalika zai karama wannan wurin taki yana da kyau idan mutun yaga irrin wannan sansani kada ya ya share shi ya zubar dashi a kasa yasa yayi amfaniʤ da hauyansa yayi noma sai yayi huda yai kunya ya rurrufeshi domin yana karama itta wanna kasa ai nihin taki

Ah a wannan tasawira idan mun duba za mu ga wato ainihin mutum gahe nan yana wato ainihin ɗebe anhwanin gona wanda ya shuka. Wannan wani nau’i ne na anhwanin gona wanda aka shuka sannan kuma a cire shi domin a amhwana. Idan mun duba gahenan yana anhwani da hannuwan sa yana cire shiwannan amfanin gona wanda yaka buƙata yana sa shi gehen sa, wannan kuma da yake ɗebowa wanda ya riga ya ciro gona ne. Ga wani can shi ma kusa gare shi yana anhwani da irin wannan abin yana wato ainihin cire wanda aka buƙata wanda kuma ba a buƙata sai a ajiye shi a gefe ɗaya domin a yi wani anhwani na daban da shiya. Amma dai idan mun yi la’akari za mu gawannan abun kamat wato ainihin tsintsiya, ya yi kama da tsintsiya amma kuma dai wani amfanin gona ne wanda anka shuka mutum na gaya nan kuma zaune yana wato ainihin cire shi wannan amfanin gona ta hanyar kwanɗewa da zagewa da wato ainihin ɗebe abin da aka buƙata wanda ko ba a buƙata sai a wato ainihin ajiye shi.

Ah a wannan tasawira idan mun duba za mu ga yadda wato ainihai kasuwa take kasancewa ta amfanin gona wanda anka riga anka ɗebo ɗibo. Idan muka yi la’akari da wannan hotunan za mu ga zane ne za mu ga tari-tari na dankali wanda anka riga anka ɗebo daga gona gashi nan an kawo kasuwa ana sayarwa. Idan mun ka duba za mu ga mutane nan mata watau ainihin suna cinikin wanga dankali. Dankalin ga he nan an yi tari-tari da shi tari kusan ukku za a ce ko huɗu sannan kuma in aka duba gefe ciyawa ce ta ainihin shi dankalin gaya nan ana wato ainihin tsintuwa, wanda ke buƙata zai zo da kuɗin sa idan ya zo ya biya sai a bashi sai ya yi amfani ya sa cikin wannan buhu domin ya je ya yi amfani da shi wato ainihin dankalin. Gaya nan an riga an ɗebo shi an kawo kasuwa an yi mai tari –tari wannan kowane tari yana da nashi kuɗi misali sai mutum ya zo ya tambaya idan ya yi ciniki sai a bashi wato ainihin kuɗɗin ahh ya bada kuɗin sai a bashi dankalin ya tafi da shi domin ya yi amfani da shi.

Zai taho inda ad da ruwa ‘yan kaɗan wurin da basu da yawa sannan inda ad da ɗan laka-laka ya taho ya duƙa yana sa hannuwan sa yana ɗan daddahwawa yana ɗan daddahwawa. Saboda gurɓcewar ruwa kihi yak an shiga ya ɗan lahe amin ruwa su kwanta ya tahi saboda ya ji ana motsi. Toh mutum zai taho bakin gaɓa ta ruwa inda babu ruwa da yawa sai ya taho ya sa hannuwa nai yana daddahwawa yana daddahwawa yana lalabawa da ya ji matsin kihi sai ya yi maza-maza ya damƙe shi in ya damƙe shi sai ya ɗago shi sama ya sa shi cikin kwano ne ko kuma cikin gora tai. Wannan shi ake kira da lalibe idan mun duba gahi nan wannan mutumin ya yo lalabe ya kamo kundume ga hi nan ya ɗaga shi sama wannan kenan. Ahh wannan abincin dai an haɗa shi ne da wake da kuma shi wannan nau’i na ‘ya’yan itacen kuma ga dukkan alamu haɗi ne mai alfanu mai kyawo wanda zaka tarad da yana gina jiki. Idan mun ka duba za mu ga gashi nan wannan mata ta sawo abincin a cikin kwano biyu sannan kuma ta sake ɗago shi wannan nau’i ‘ya’yan itacen ta sassaka a kowanne sannan kuma tatsa shi daban a cikin wannan ahh kwano na daban. Saboda haka wannan haɗi ne mai kyau mai alfanu wanda za ka tarad da yana wato ainihin gina jiki.

A wannan tasawira idan mun ka yi la’akari za mu ga yadda maza suke wato ainihin girbe dankali wanda anka riga anka shuka. Bayan kuma ya yi sai su taho su tone wato ainihin girbe shi ahh shi wannan idan mun ka dubi wannan tasawira za mu yadda ga manomi nan riƙe da wato ainihin hauyar sa ko kuma mu ce kwasa yana tone dankali. Toh a wannan gurin idan muka yi la’akari za mu ga daman shi dankali ana yi mai ƙatuwar huɗa ne, in anka yi mai ƙatuwar huɗa sai a taho a sa dankali sama bayan an sa shi sai a cigaba da bashi ruwa, idan ya yi sai a zo a tone, don haka a wajen tonen sa shi yassa za ku ga ya yi sauƙi saboda an yi mai ƙatuwar huɗa, an yi mai ƙatuwar huɗa toh da an taho anka ɗan tona kaɗan an ka tona kaɗan za a kai ga wato ainihin shi dankalin saboda bai da wani wuyar tono an riga an yi mai huɗa kuma bata wato ainihin maƙale ga ƙasa da yawa ba don hakan ga shi yasa yake da sauƙin wato ainihin tono, ka ga gasu nan manya koko a ce manoma maza yadda suke wato ainihin shi dankalin.

Yanda ake yin manja wato da hannu. Wannan wata hanya ce mai sauƙi da wadda ake yin manja ahh gargajiyance ba kamar irin yanzu cigaban da anka samu na yadda ake sarrafa wato ainihin ita kwakwa ta manja a mayar da ita manja ta hanyar mashin koko inji wanda anka ƙirƙira na sauƙaƙa yin wannan abin. Ahh wannan wato hanya ce wadda ake yi idan muka yi la’akari da wannan, za mu ga yadda ita wannan mata ta ke cikin wannan wuri tana juya wato ainihin ita kwakwa ahh ƙullun ta koko tana juya ainihin shi wannan kindirmo na wato ainihin yin manja. Ahh gaya nan yadda take jujjuya shi ana yin shi don a hitar da wato ainihin manja. Idan mun ka duba za mu ga gayi nan tana tudda wato ainihin tuƙa sama tana jujjuya wato ainihin shi wannan manjan domin in ya yi sai a wato ainihin hitad da manja mai kyawu daga cikin sa. Daman haka ake yi ana sarrafa shi kamin yin samo wato ainihin abubuwa sabbi wanda anka ƙirƙira daga baya, wa’enda ke yin wannan aikin.

A wannan tasawira idan mun duba za mu ga tsarin yadda ake yin abinci da sahe a ƙauyukan mu. Ah idan muka yi la’akari za mu ga wannan mata tana zaune ne tana yin abinci na sahe wanda mun ka fi sani da karin kumallo. Ah idan mun gan ita wannan mata za mu ga gashi nan ta ɗora tukunya akan duwatsu sannan kuma ta sanya itace tare da wato ainihin kunna wuta tana nan tana ci kamin wato ainihin su ruwan da tassa su tafasa ta wato ainihin koma gefe tana tsintar shinkafa koko wani abu wanda za ta sa cikin wannan tukunya domin a dafa. Wannan al’ada ce ta mutanen mu na ƙauye wanda za ka tarar da idan an ɗora tukunya a kan ɗauko shi wato ainihin abincin da za a dafa domin a tsabtace shi a rage mai haƙuƙuwa da sauran wasu abubuwa wa’inda ba a so su fito a abincin. Toh shi ne za ka ga wannan mata ta`zauna tana gyara wannan abincin kamin a sa shi a cikin tukunya. Ahh wannan kenan, domin idan anka tsabtace shi aka ɗebe mai waɗannan abubuwa abincin zai fito ba tare da wani datti ba ko wani abu na ƙyama.

mahaifiya tare da yaro yin abinci idan muka duba a wannan zamuga mahaifiya goye da danta tana dafa abinci ga wuta nan ta nasa ta kawo tukunya ta aza sama tana dafa ai nihin abinci ya danganta da miya ce take kadawa ko kuma dai wata dubara ta mata wadda takeyi domin asamu abincin da za’aci idan muka duba awannan zamu ganta tana kokari yaron yana goye gare ta sannan su mata ansan su ta fannin yin abinci wanda mutanen gida zasuci idan muka duba zamu gani ga wuta nan tanaci zamu gani ga hayaki nan tasa hannunta tana ianihin jujjuya abunda wato acciki wanda take dafawa ya danganta kila ko miya kila ko tuwo ko kuma shimkafa ko kuma wata dura ta mata ta abinci wanda za’aci na gida wannan shine a wannan hoton

wannan shi ne wurin kamun kifi wanda yake inda ake kamun kifi idan muka lura za mu ga ga inda kifi kulumma suka taru wuri guda ne wuri ne da yake na kiwon kifi wanda yake faruwa wato a kodayaushe a wurin ruwa za ka ga kulumma sun taru wuri guda suna cin wato ainihin abubuwan da ke cikin laka kamar irin tana tsutsa da sauran kuma ƙananan ƙwari waɗanda ke cikin wannan ruwa su suke amfani da su suke ci domin su girma a kodayaushe idan muka lura za mu ga wurin ruwa ya jaye masa ga shi nan kuma kifin ya fito waje kuma ga alamun laka nan alamu sun nuna kenan ruwa sun ja sosai a wannan wurin so wuri ne wanda ana amfani da shi gaskiya a yi kiwon kifi wanda kuma kifin zai yi girma sosai ya yalwata ya ji daɗi sannan kuma a amfana da shi a kodayaushe

“Himma ba ta ga rago” wannan a wata hanya ce da ake bi domin yin noma ko kuma mu ce shuka. A, shi noma yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi ai noma shi ma, a fara gyara wuri, idan aka gyara guri sai a zo ai noma, idan akai noma, sannan a biyo da shuka wannan shukad. Dalilin wannan noma, shi ne zai sa shukar tai kyawu ta fito lafiya ƙalau hat ta kai lokacin da za a cire ta. ‘So’ yana ɗaya daga cikin hanyoyi wa’yanda ake bi bayan an yi noma, shi ne a biyo da cire haki, in aka cire ma shuka haki, se a sa mata taki, idan aka sa mata taki ta ɗan ƙara girma, se a sake biyowa, in ta yi haki a sake cirewa, idan aka cire, sai a sake buƙ; a sake sa mata haki in kwata, in kuma babu buƙatan hakan, se a bat ta hakanan, a jira lokacin da za ta nuna, sai a wato ainifin girbeta. Idan aka girbe, se a cire wannan irin a; anfanin gonan da aka samu, sai a bar wato ainifin kara da sauran kuma abubuwa.

Ahh wannan tasawira idan mun duba za mu ga wato ainihin bututu ne koko mu ce ‘ya’yan itace wa’inda ake yin manja da suwa, wanda a Hausa mu ke ce masu kwakwa. Wa’ennan kwa ‘ya’yan itace ne na kwakwa. A gefe ɗaya idan muka duba za mu ga ga ainihin iccen ita wato kwakwat can a gefe ɗaya. Wannan kuma da ya yo gundululu ƙasa, za mu ga bututu ne koko mu ce gindi na ainihin ita kwakwa na ‘ya’yan itacen, gahe nan an sare ta an aje ƙasa. A gefe ɗaya kuma iccen ta ne. Toh wannan kwakwa ita ce ake amfani da ita a yi wato ainihin manja, ahhh idan aka je aka saɓa ta aka daka ta sai a wato ainihin sa ta a tsuma ta, ahh da ita ce ake yin fitar da wato ainihin manja. Wannan shi ne bututun ta, ka ga idan ka sare bututun za ka ga ga kwakwa nan lallaƙe ga wato ainihin jiki nai ahhh ai ƙanana-ƙanana ce ba mai girma ba ce za ka gan ta ƙanana-ƙanana ce.

A wannan tasawira ita kuma idan muka duba zamu ga ita ainihin ita kwakwac ce wanda aka ɗebo daga can gindinta anka kwanɗeta anka hitad da ɗiyanta, wa’inda ɗiyan nan sune anka sarrafawa domin a yi manja da suwa. Idan muka duba za mu ga ga ainihin ‘ya’yanta nan ahh ko bayan wannan yanzu sai anzo an wato anihin ahhh sare ta an faffashe ta domin a hitad da wato ainihin ɗiyan da accikinta. Wannan kwakwa da ita ce dai ake yin manja, bayan an ɗebe ta to wancan abin da anka ɗebe ta cikinta zai ba da wa ainihin isasshen manja wanda ake so a yi a hissuwa gare ta. Wannan ‘ya’yan ƙwallonta ne na can ciki, to shi ne wanga da anka kwanɗe anka ɗebe sai anka hitad da ƙwallon kamar yanda muke gani a wannan tasawira. Ga shi nan ƙwallo ne na ainihin ita kwakwan an riga an ɗebe wancan. Wannan ƙwallon shi karan kan shi yana da wato ainihin tauri sosai, yana da girma, yana da ƙarfi sosai, sosai sosai yana da ƙarfi.

Toh a wannan tasawira idan mun duba za mu ga kindirmo ne na ainihin ita kwakwa wadda anka cire ahh anka swaɓe shi yanzu gashi nan an sa cikin turmi an dake shi ya koma ƙullu. Ana nan ana motsewa an hwara sarrafa shi domin a hitar da manja a cikin sa. Dan haka idan munka duba za mu ga gahe nan ita wannan mata ta sa hannun ta cikin wannan kindirmo komu ce ƙullu na ainihin ita kwakwar tana motsawa tare da wato ainihin tace shi a hitad da toka a ciki nai. Idan ka duba a gefe ɗaya za ka ga akwai bokiti kusa gare ta wanda ciki ne idan ta kwaso ainihin ita wannan toka ta wato ainihin ita kwakwa sai ta sa a cikin wagga ahh gwagwad da aka ijje ko ko mu ce rariya in ta tace ainihin ruwan sunka shiga cikin wanga turmi sauran tukan nan sai ta zuba ta a can cikin waccan wato ainihin bokitin da a kusa gare ta wanda shi take amfani da shi tana sa tuƙa. A ɗayan gefe kuma idan muka duba za mu yi la’akari da roba ce wadda take sa ainihin ita kwakwat ƙwallon kwakwat a guri ɗaya.

Yanda ake fiƙa ko mu ce feƙe rogo, odan muka duba a cikin wannan taswira za mu ga tarin dankali ne wanda aka riga aka ɗebo daga gona. Ga shi nan an tara shi wuri ɗaya, Sannan muatane sun zauna suna fiƙa tai. Ga mace nan riƙe da wuƙa nan kuma ta ɗauki shi rogon ga wata can ta ɗauko. Haka zalika, ya a yin irin wannan aiki. To shi rogon yana da hanya biyu wanda ake fiƙan shi, na farko kana ita feƙe shi wato ainihin tun samansa ka sa wuƙa ka riƙa sharce mai fata har ka ɗebe ta gaba ki ɗaya. Ko na biyu za ka zo ka riƙe ta ka yi mai ƙili-ƙili sai ka zo ka tsaga tsakiya tai sai ka sa hannu kwalfe ka walwale mai wannan ɓawon da ag gare shi na daga bayan shi, wannan hanya ta biyu kenan wanda ake aihinin yanka shi rogo.

A wannan taswari idan muka duba za mu ga karin kumallona wanda ake ci da safe. A wannan taswira za mu ga akwai ayaba soyayya a ciki, akwai kwai sannan kuma akwai indomie da sauran ainihin haƙuƙuwa ko kuwa 'ya'yan itace wanda ke ƙara ma karin kumallon armashi wannan karin kumallo abinci ne wanda yake yana da matuƙar alfanu yana kuma gida jiki. Sannan kuma ana buƙatar kowabne ɗan Adam ya dinga cikin irin waɗannan abincin domin gina jikin. Wannan karin kumallon karin kumallo ne wanda mutum yake ci da safe domin ainihin su ɗan ƙara mai gina jiki su kara mai kuzari da dai sauransu. Idan muka yi la'akari taswirar karin kumallo yana da matuƙar daɗi, da safe mutum ya sama iri. Wann yana cinsa saboda yana da daɗi, sannan kuma yana wato.ainihin ƙara gina jiki. Wato akwai kwai cikinsa akwai ayaba akwai indomie akwai ganye da dai sauransu.

Wannan wake ne idan muka duba a cikin wannan hoto. Wake ne ga shi nan shi kace akayi na wake, ga shi nan ya girma ya yi awato ainihin kunnuwa. Don haka shi yana buƙatan yanzu ai mai noma in aka yi mai noma sai a cire hakkin da a kusa gare shi domin ya ƙara samun walwala wadda zai buɗe. Idan ya buɗe ya yi dogayen kunnuwa sannan kuma ya yi wato ainihin ’ya’yan domin a cire amfanin gonan. To idan muka duba gefe-gefe na shi zamu ga akwai hakki ya fito. To akwai buƙatan domin inganta shi ya yi kyau ya yi yaɗo. Akwai buƙatan a mai noma. Idan an yi noma aka cire wannan hakki da a kusa gare shi daga nan kuma zai ba da damar ya fito da yawa, ya buɗe, ya saka ta, ya wala, ya ji daɗi sai kawai ya sake ’ya’yan.

A wannan taswira idan muka duba za mu ga akwai ainihin icce ne wanda yake batun fidda fure. To gs shi nan wannan abun da yake ya yi ja kuma iccen yana nan kore, fure ne wanda yake fesuwa. Idan muka duba da ƙyau za mu ga shi wannan huren ga shi nan kalar ɗaurawa ne, ma'ana ya isa lokacin da zai fidda shi wannan huren da ya fidda zai yi 'ya'ya na wannan ainihin iccen don hakan ga shi wannan iccen ga shi na ya nuna mana fure na ga batun fitowa a jikin nai. Sannan wannan furen daga fitowansa sai ya fiddar da wani ɗan icce wanda akn iya ci ko kuma akan yi amfani da shi, ko kuma yana iya fidda shi wannan fure a matsayin fulawa, ma'ana fure na ban sha'awa wanda yake ƙayatar da itaCe idan ka duba sai ka gansu sun yi irin wannan hure kala-kala domin suna ƙara b icce sha'awa ya ƙara sa icce ya yi ƙyau ainihin ya ƙyau a ko'ina. Wannan abun da shi ne fure.

A wannan hoto idan muka duba zamuga um ayabaceta suya wadda akeyin abinci da itta. itta wannan ayaba wato ta ɗan ɗara wato waccan ayaba aka yebewa kawai aci. Idan mun lura zamu ganta gatana da dundu duɗin ta an ɗebota daga can gona domin a saisuwa. Gatanan anyo dududu da itta ga shinan an kawo an a’aje domin mutane su taho su siya. Idan muka lura ga mutane can baya sunyi tsaye suna jiranmasu buƙata suzo su siya domin harkokin yau da kullum, itta wannan aayaba akan wato ai nihin sata wato cikin abinci ne, in an soya Kaman shinkafa ko wani abinci kala daban, itta assuyan ta a keyi sai a sata wato ai nihin ga abinci gatanan gatanan inkun lura dundu dundu an kawo an aje.

A wannan hoto shi kuma idan muka duba za mui la’akari da kududdufi wanda ruwa suk zagaye ruwa ne a cikin Irrin wanga wuri wanda sunana a koda yaushe basu ɗagawa daga inda suke. Wuri ne zagayayye ɗan ƙarami wadda ada wato ajiyan ruwa, ana iyya cemai wato ai nihin tafki kuma anna iyya kira nai wato da kududddufi. Ruwa ne ɗan zagayyaye ɗan ƙarami ba mai faɗi ba sosai, inda ruwa sunka taru amma basu zuwa ko inna saboda wurin zagaye yake wannan shi ake kira da kududdufi. Idan mun lura zamuga ruwanshi basu zuwa ko inna suna nan inda suke komai tsiron daɗewa komin lokacin da ankaja ƙalilan ne zakaga suna ɗan ɗagewa iidan rani yai rani amma basu cika ƙagewa ba harsai damina ta sake tsayawa ta iska masu irrin wannan shine ake kira da kududdufi ko kuma ace tafki.

um idan mukayi la’akari kuma a wannan hoton zamu ga mace ce take um taɓe fulawa wanda anka riga anka kwaɓa kamin a soyata ko kuma ayi amfani da itta inda ake buƙata. Shi wannan abun yana kasancewa ne lokacin da mutun ya kwaɓa fulawa tai idan ya kwaɓata misali yana son yayi um dubilan ko kuma yai cincin ko kuma dai yayi wani kosai wandabaida kauri, to bayan ya kwaɓata yasa mata kayan haɗi yasa suga da sauran abubuwa. to zaizo ya azata akan wuri wanda yake um mai hwaɗi hakan ga sai ya azata idan ya azata sai ya samu um kororo ko kuma icce ko ƙarhe wanda zai rinƙa ai um taɓeta yana mulmula wannan ƙarhe saman ta dan tai faɗita rage um kauri dan tai sauƙin yanka da kuma kan ka’ajeta uyanda ake so domin a soya, wannan shine zakuga ga tanan ta rage karhe sanna ga tanan tana mulmula shi itta kuma fulawan tana nan tana tattaɓewa tana yin hwadi.

A wannan hoton shin kuma idan Makai la’akari da shi zamuga kwayace ta shuka wadda aka shuka gata nan ta hito ta fashe ta girma ga shinan harta hara kunnuwa. Shi wannan irrin shuka, shuka ce wadda zaka ɗauka kwaya kasa cikin ƙasa idan kasa cikin ƙasa zata ɗanyi kwanaki sai ta fashe idan ta fashe sai ka fidar da wato ai hinin kai inta hitadda kai sai ta cigaba da tsini sai ta wato ai nihin huda ƙasa sai ta hito ta cigaba da wato ai nihin girma. Shi wannan abun anyin shi ana iyya wato ɗauko irri na kwaya na haki a shuka idan aka hito aka dasata wani guri, aka sata ai nihin cikin ƙasa daga wani wuri inta fashe taɗan hitto ta girma sai a ɗauko ayi dashen ta a sata a wani wuri ko kuma dai acikin gonan sai a du a fashe idan aka fasheta aka tone aka rufe sai kaga wato yanayin yadda kwasfanta.

A wannan shi kuma hoton idan mukayi la’akari kwayadda da aka shuka tariga ta hito ta hwashe tai duhu ta hidda kaita hito ta wato ai nihin girma. Idan muka duba zamuga anyi mata noma an cire mata ciyawa, ga yinan ta hito gabanin kanta an tsaftace ta ga tanan anyi mata babu ko wani irin haki kusa gareta wannan zai ƙara mata kwari dajin daɗin guri tayi saurin girma ta buɗe sannan kuma ta saki ‘ya’ya’ wa’yan’da ake buƙata masu inganci. Yanzu kwayance ta riga ta fashe ƙasa ta fito waje tayi kunnuwa da rahwa, ga yinan kuma nyi mata noma, noman da akai mata an cire ko wanni haki ga kusa gareta yanzu itta kaɗai ne gatanan layi layi zataji daɗin guri sannan kuma zata hito irin yadda ake buƙata domin tayi ‘ya’ya’ saboda akwai taki sannan kuma an cire mata ciyawa bazata sami damuwa ba

A a wannan hoton idan mukayimla’akari zamuga shiko yadda akeyin ruwan saman bidda. Ruwan saman bidda ko muce shi saman bida wani gari ne wanda aka riga anka sarrafa Kaman muve garin masara ko wani garina alkama na semanbita kenan. Shi samanbita yadda akeyin tuwon shi, shine idan mutun ya aza ruwan zafi sun tafasa sunyi yo yakan ɗebo shi wannan semonbita ɗin yayi abin da akece dashi talgeya, idan yayi talge yasa a cikin wannan ruwan zafin da sunka numa sunka tafasa saiya tuƙa, ya tuƙa ya bari sai ya nuna. Bayan ya nuna sai ya ɗauko ai nihin garin saman bita ɗinai ya rinƙa sawa kaɗan kaɗan yana rinƙa tukawa, ya rinƙa sawa kaɗan kaɗan yana rinƙa tuƙawa har yayi ai nihin kauri daga kuma sai ya rinka tukawa ya barshi sai ya nuna daga baya kuma sai ya izuwa ya kwashe wannan shine yadda akeyin tuwon samanbita.

A wannan hoton shi kuma idan Mukai la’akari dashi wato ai nihin matan gida ce wadda take wato ai nihin sama iyyali abinci iaylin gidanta ‘ya’’yan’ta wa ‘yan’da ta Haifa ga yinan lokacin wato ai nihin Karin kumallo na safe yayi. Ga kohuhhuka nan an ɗebo an aje gehe wato ai nihin shi buridin nan ko muce dankali wanda aka ɗebo ga shinan an aje to tana nan tana zuba shayi a cikin kohuhhuka ga guntayen burodi nan wanda duk aka wato ai nihin zubama shayi daga baya sai a bashi guntun biredi sai yaje ya zauna domin yasha wannan Kaman irrin muce dan al ummace ƙarama mazauni a wannan ƙauyen itta kuwa wannan mata tana samusu wato ai nihin sgi Karin kumallo ɗin ga ruwan zahinan a cikin shi buta wanda aka wannan shi shayin ga yinan in mundu ba zamuga tana zuzzuba masu shayi daga baya kuma sai a basu biredi gayinan ta gutsura su guntu guntu.

A wannan hoton shi kuma idan Mukai la’akari dashi wato ai nihin matan gida ce wadda take wato ai nihin sama iyyali abinci iaylin gidanta ‘ya’’yan’ta wa ‘yan’da ta Haifa ga yinan lokacin wato ai nihin Karin kumallo na safe yayi. Ga kohuhhuka nan an ɗebo an aje gehe wato ai nihin shi buridin nan ko muce dankali wanda aka ɗebo ga shinan an aje to tana nan tana zuba shayi a cikin kohuhhuka bayan taga burodi nan an aje gehe bayan ta gama zuba shayi ga kohuhhuka sai ta miƙama ko wani yaro nahi kohi da wato ai nihin abinda zaici wannan ko zai sha wannan shayi dashiya. Irrin wannan tana zubama wato ai nihin iyyalan ta abinci kawai ‘ya’’yan’ta ‘yan’ gida guda kenan. wato ba wata jama’ace ta waje ba, a’a wagga jama’ace ta cikin gida wadda akeba Karin kumallo gayinan zamu gani da ‘ya’’yan’ ta guda huɗu ko muce inda mai gida kusa sun haɗe in harda itta shidda kenan’

um wannan hoton shi kuma idan mukayi la’akari dashi zamu ga dodon alcodo ne a cikin gidan sa. Shi wannan kwaron shi ake cewa dodon alcodo sannan yana zama ne zama ne ko inna a cikin ruwa, a cikin tudu, a cikin taɓo a cikin wato ai nihin datti ko bisa ittace yana hawa yana hawa bisa ganyaye yana iyya rayuwa. Sai dai na cikin ruwa baya iyyayin ai nihin sheƙa a cikin ruwa yakan fito waje ne domin yayi sheƙa don wani lokaci idan ya tsaya cikin ruwa dan idonnan nashi inya cika da ruwa yana iyya ai nihin nutsewa to yakan hito waje ne ya tsaya bakin ganga ko saman ittace ko kuma in adda ciko saiya wato ai nihin zamashi nan yake wato ai nihin kiwo. Amma dai galibi in da at caɓo caɓo nan yake wato ai nihin zaman shi yakan hito ne idan Mukai la’akari kuma yakan koma a cikin ne dunkule koda yaga wani abu dazai cuta mai.

A wannan hoton shi kuma idan mukayi la’akari anan wani wuri ne yadda ake ai nihin shi dodon alkot wanda ake ci inda aka tarasu wuri guda yinda ai nihin wato zas haihu. In suka haihu su taru da yawa, in sun taru da yawa zasu dinga haihuwa. In suka haihu suka girma to ana iyya wato ai nihin ɗebesu domin a kai kasuwa a saisuwa dan wato ai nihin a cisu. Su wa ’yan nan dodon wato alkoto suna zama ne yadda dai muka ambata, suna zama ne yadda adda ruwa. Idan muka duba a cikin wannan hoton ga yinan inda suke zaune a kwakkwance a cikin wannan wuri kududdufi koko zagayayyen wuri ga yinan suna da yawa matuƙa. A suna nan suka haihuwa kuma sun haihu daga nan kuma sai a wato ai nihin kwashe su aje a kai kasuwa domin a saisuwa a ci wannan dodon alkoto kenan a shine annan.